ɗum ko awɗele variété ji

ndiyam ndiyam demɓo ɗam

<hesitation> par ce que no birumani pour wallide konngol ma seeɗa <hesitation> sa darri makkari par ce que damiɗi jaahata ɗum koko wayno koba ene firli leggal o eyyi ɗum noon ko ɗaaɗi mo ganɗa hoorema ñiiɓaki no fewi e leydi ɗum noon so ɓuuɓol ɓooyi less makko il faut o leelo eyyi so leelima hankadi andu hankadi ko voilà c': fra est ça <hesitation> hum <hesitation> eyyi ko gonga ha hande tan <hesitation> Tamsir <hesitation> min biya technicien yo hokku min seeɗa e gati ko min batta ko yeewtere ko min batta dani ko koto banggal ndeema wasata non bon peut être bon won auditeur uji ne keeɗo maɓe baw noddude par ce que ko ɗum mi wiyataɓa e radio ngo ko addude ɗo neɗɗo ganduɗa hoorema <hesitation> ne wondi e gandal muɗum e kala joguiɗo hen namdi <hesitation> bo * jomum ne wawi namnade nodda namdo directemenet bon pour technicien o pour an karalla o ma waw jabde jomum ou bien aɗa wawa ma waw yewtitde e jomum ɗum non ɗo nden noon min gaccuma pottoɗa seeɗa par ce que yewtere nde ne juuti min biya technicien o yo hokkumin Baba Maal seeɗa <breath> min jaaha ha yesso voilà ɗo e technicien o heblade <hesitation> ha o heeɓa Baba Maal <hesitation> min bawi tan <hesitation> wide tan auditeur uji e kala heɗiyanke heɗotoɗo oɗo waptu <music> <hesitation> min bawi wide so taw oɗon jogui ko podɗon namnade oɗon mbawi noddude e studio <hesitation> technicien o ene bay gam wawde mo * wallide on <breath> beele e <hesitation> so bo * ma ɓuuron famde ko podɗen reemde <breath> e aussi o hol nafoore bawaton hebde e ndeema moɗon ɗum noon haade ɗum noon min biya Dj Kane yo hokku min seeɗa min jaa ha yesso

<hesitation> <hesitation> Dj Kane a jaarama a yettama bandiraɓe ha hande il faut min kala en tan min bi on ko e GFM min gooni <breath> <hesitation> on woni Goudira FM 95.1 <hesitation> <hesitation> haalirde ummorade e nder Goudira Gari <hesitation> min biyat on tan <hesitation> hande emin joogui ɗo kooɗo ko karalla mawɗo mawvɗo <breath> <hesitation> o wiyate technicien <hesitation> agricole et génétiste <hesitation> ɗum woni Tamsir Sabaly e Tamsir Sabaly <hesitation> kanko min gaddi nder studio gay e gam wawde yewtitde e makko pour que min ganda tan hol lappi hol laaɓi min poti rewde gam wawde hebde nafoore to banggal ndeema <breath> e ɗum noon e Tamsir <hesitation> min biima déja <hesitation> comme <hesitation> biɗen ɗo jooɗi ha hande dal min gaccitanima il faut que min jewtida e ma no feewi e gati ko biɗogo ononne sen daari tan anniya moɗon ko gam wawde wallude ndeemowo o beele ina ɓuura hebde dañal e bangganl ndeema makko e nde oon nde daroy ndeɗon yewtere min kaali e ko fati bo p* to banggal leydi e leydi noon <hesitation> ene wiiye bon ndeen an e haala ma biɗa nden leydi ndi so remama ko hokkat no yimɓeɓe ko hande natti e ɗum ɗon <hesitation> daari bon mataw leydi ndi koko tampi mataw leydi ndi bon sobo* foti ko wallede <breath> eso taw hande aɗa reemanno <hesitation> nder e lowre ma <clears throat> aɗa heɓanno hen <hesitation> soit bo p* <hesitation> hectare goto aɗa heɓanno tonnes joyyi jeegom joni sa reemi to e hectare o a heɓata hay e san kiloji nayyi holko <clears throat> ɗum holliri to banggal leydi ndi

<hesitation> ùhum

ballal

<hesitation> <hesitation> <clears throat> eyyi no biruɗani biɗa <hesitation> andi e hunde foof so wallama ma ɓuura hew <hesitation> hebde doole leydi fo walle par :ce que so wiyama no biruɗani <hesitation> hono amendement uji ɗi <hesitation> somin kaali to banggal tubankore fertilisation des sols ɗum ko wurtinde leydi ɗum ko soit bo p* ene wawi wurtinede e to banggal e banggueji ɗiɗi

biɗen gandi ɗum ko on ko banggal winnde en yo leydi ndi waɗe winnde e ko fewne bon ou bien bon jawdi lelne hen ha yaha ba pa* ha leydi ndi wurta so o reemama kala ko baɗa hen ene wawi moƴƴude so ɗum heɓaka bo pa* yo waɗe peut être ko ha tino no engrais ni

pour que ɗum wawa hokkude rendement uji ɗum foof <hesitation> <clears throat> no biruɗani e ɗum foof ene woodi mais e to banggal engrais o e minen komin nani <hesitation> komin reemoɓe ɓebi engrais so ɓooyi waɗede e leydi ene ene tampina leydi <smacks lips> e est ce ce que ko wiya e engrais ko est ce ce que ko hono mum way e winde so winde waɗama est ce ce que ɗum aussi ene tampina leydi

eyyi no biruɗani emin gandi bo pro* <hesitation> holno biruɗa ni <breath> biɗen gandi bo pa* e leydi ko ma wurne ko ma wallite e e kono wallitde leydi et aussi <clears throat> est ce que ene waɗi mo hol sifaji mo gandanɗa taw ene wawi wurtinde leydi taw koto banggal winnde so taw koso banggal gongol <breath> bawa haalnude min <hesitation> holko wawi wurtinde leydi e gonga gonga

ñagara si a foti